Daro qeeri naati issippe shiiqidi qoomettidi issi sohuwan diyageeti beettoosona. gidikkonne danguzzaa maayi uttidosona. bantta kushiyankka gita lo'iya xam''aa oyqqidosona.

Issi bootta yeechchaa woykko woraqataa bolli xaafettida xuufee karetta meran xaafettidaagaa gidishin xade baggaara naa"u maaxaafay attametti uttiis. Garssa baggaara doosee de'ees.

Asaso asaara meezetidi issi issi eceree diyoogaadan hegaadankka qassi issi issi woratunkka eceriyaa sheeshshay diyoogee eretiyaaba. He echeriyaaka qassi issi issi wora do'ati mirgoosona.

Issi daabbuwa uukkidi bayzziya keettan dumma dumma injje hanotan giigida daabboy de'iyo gishshaw asa ubbay he keettaa ziiriyan biidi shammees.

Issi addussanne aaho ogiyappe haddirssa baggaara keehi addussa zambba mittay de'iyaagee beettes. Ha mittaykka he heeraw irxxa carkkuwaa immiyooga erettees.

Cora atuma asay karettanne dumma dumma mayuwaa mayyidi huuphphiyan kushiyaa wottidi yeekkiidi yooho keettaa geliidi de'oosona. Etappe guyessan harabi beettiyabi baawa.

Shuchcha keettaa mataara issi bitanee hemetiidi beettees. Ikka ba zokkuwa haa nuukko zaaridi qassi ba kushiyan jarkaaniya guuttaa oyqidi oge biidi de'ees.

Issi keettay maggarajjan yaaranne haara geliyo penggiyappe biidi kare kiyiyi sohuwa gakkanawu kametti uttiis. Keettaassi koriniiseekka keehin puulattidi giigidaagee beettees.

Issi zammaana aaho zannaqa keettay beettees. Ha keettaa giddon qumaa miiddi uttiyo oyidee maaran dooretti uttidaagaa sinttan boottan kamettida deskkee de'ees s.

Nu biittaa seeraa naagissiyaageetti nu heeraa asaa ubbaa shiishshidi baaso hagaaza immidosona. Hegeekka asay ba heera heera kaysoy waayissiyoo hanotay diike eesuwaara seerraa naagissiyaageetussi erissana mala giyaagaana.

Nu heeran issi bitane de'iyaagaasi issi waadu miizziyaa diyaara keehippe maaxxawus. Hegaa kaallidi cora asay he bitaniyaappe maattaa essiyoogan erettes.

Dembbattidi maataa maayidasan issi baaltettiya boottaninne zo^uwan punccarettida maayuwaa saakana ggaatta maayada uttaasu. Huuphphesa bagaara hashshu gattes giya de^ees. Guyeebagaara qaasi bana dandayida dozayikka de^ees

Issi doonaara adussa gidida kafiyaa shuchchaa bolli uttada ba qefiyaa ba giddo gelissada salo mera malatiyaa qefiyaasi garssa baggaara adil"e ciishsha mera uluwaan de'iyoora mittaa bolli uttasu.

Ha maataa meraaninne salo meran xaafetti uttida xifatee woygi giikko biittaa qattaara ohettidaagan asay nangettana deriyaayo odiidi de'ees. A bollanikka dumma dumma malaatay de'ees.

Dembban shooqa bollan dumma dumma kattaa qommoti zeretti uttidaage de'ees He kattaa ayfekka citan citan doorettidi zerettidaagappe sintta baggaara qassi woray de'ees.

Issi guutta oratta keettiyoo keexxi simmida asay payyaba oottida asadan mulee pootuwaa denddanawu haa simmidi zattiyaa ubbaa be'iyoode ayba tana itii!

Humbbo ambban awaash giyoo bankke keettay mata wodiyan dooyetiis. Heggaaka kaalidi cora asay he bankkiyaa go'etti erenna asay he bankkiyaa go'ettiyoogaa doommi aggiis.

sharan xaaxettida daro zo'o malattiyaabatinne maata malattiyabati hagan doosona. gidoppe attin a matan bulla sharaa bolan karetta malattiya miishshatikka aara doosona.

Qoodan oydda gidiyaa asati issippe shiiqidi Wolaytta wogaa maayyuwaa maayyidi pootuwaa denddidaageti issi dembban shiiqidi issoy issuwaara kaa'idinne miiccidi de'oosona.

Issi woyni teje qala meraan tiyetti uttida issi eqotaabaa qonccissiya bootta xuufiyaan xaafettida ha baggaara silkiya dawaliyo malattay de'iin yara qassi viber giyagee dees.

Wolaytta sooddo kaasaa dembban sooddo ambbay wolaytta dichchaa tohuwaa kaasaa citaara kaasay de'iyaagaa be'anaw he kaasaa dembbaa geliyoo marccoy xeetu bira giidoogee daribeeneeshsha?

Musuluume ammanuwaa kalliyaageti bantta xoossaayo tohuwaan gulbbatidi baggay bootta qamisiyaa maayidi baggay qassi hara mera qamisiyaa maayidi ubbay gulbbati uttidosona.

Issi uttida mishiriyanne dumma dumma hiilla miishshati de'oosona. Ha hiilla miishshatussi dumma dumma sunttay de'iyoogeeta gidishin hegeekka ,maatta manaaciyaa, xaaruwaa, siiree de'iyo gombbuwa geteettiyaageeta.

Kushe hilla go'ettidi giigissido dumma dumma birataappe oosettidabati micetti uttidaageeti beettoosona hegeetuppe amaridaageeti marashaa, mashshaa, paasiyanne billamaa gujuwankka qassi haraatikka de'iyageeti beettoosona.

shuchchaappenne birattappe gigissido keehi zaammana gidida wolqqama keettay beettees. he keettappekka sintta baggara kaamiya ogeekka de'ees. coora asaykka yannee hannee hamettiydikka beettosonna.

Maata malatiya maayuwa maayida cora asay laatamanne naa"antta wottaa annaaciya poliiddi de'oosona. Eti woxxiyo ogee muleera asa xaalaalan kumi uttiis.

Issi allaana giddon kaamiyaara makiinay eqqidaage beettes. Ha makiina bollan goomay caanetti uttiis.ha makinaappe ya baggaara hara bootta makiiniyaakka beettawusu pooqe keettaykka des

Issi so gidon qanttanne xade bagaara dumma dumma lo'iya xilatiyaara de'iya qamissiya maayida arissa addussanne huuphphiyara loshkkare gelaa'o na'iya ba kushshiya guye micca wottaasu.

Ba hayttan guduchchaa woottaasu. qassi ba qooriyaankka qassi masqqaliyaara de'iyaa woottada haa simmada eqqida na'iyaa beettawus. i meraykka arssa gidaagee lo"ees.

Issi yelagay luxi simmidi anjjetidaage tva huuphiyaa bolla anjjetiyo qophiyaa wottidi pootuwa denddidooge de'iyaaga meray keehippe karettanne tiraa heeray bootta gidees.

Maxaafaa koohuwa bollan naa''u asati qoomettidi eqqidaageetuppe bollaara de'iya xuufee amaarattuwan xaafettaageenne etappe sintta baggaara Ingglizattuwan xaafettaagee tohossa baggaara qassi amaarattuwan xaafettaagee de'ees.

Issi ogiyaa seeraa nanggisiyaa xaacee woykko gartte qaalan tiraapiikiyaa getettiyaagee asaa caanidi biyaa kaamiyaa ogiyaan essiisidi palahaa caaniko seeranawu giidi xeelliidi de'ees.

Dumma dumma citan tohuwa kuwassiya citan kaa'idi takkida kaassanchchati issoy issuwaa miyyiyan eqqidi ha simmi xeelliidi de'iyaagetuppe issoy ba doonan kushiyaa wottiidi eqqiis.

Ato tibebu woykko eranchcho makiinaa loohissiyonne giigissiyo keettaa yaagiya xifatee kaqqetti utidaageeti shuchcha keettaa bolan heregaappe bola bagaara diyaage beetees.

Issi miyoonne uyiyoo sohuwaan miyaanne uyiyaa asay beettees. Eti miyoonne uyiyoo wode etayoo kiitettiyaa asati eta sinttan yaanne haa simerettiyaa asati beettoosona.

Habashaa yaagiyo ushshay xarphpheezaa bollan uttiis. Appe uyanawu burccukuwan woykko uyiyo buquran tigetti uttidaageekka de'ees. Ha ushshaappe ya baggaara ooninne baawa.

Issi issi heeran de'iya luxetta keettati luxanchcha naata maara aatenaagaappe denddidaagan kawoy he luxetta keettata gorddettana mala giidi awaajuwaa kessis.

Keehippe lo"iya wolqqaama woray xeelliyo wode xeellin xeella xeella giya A giddon balla ogee de'iyonne cora xomppiya shubaa aattiya biratati eqqidosona.

Macca naati maayiyoo maayoy issi keettaa giddon ashanguluutiya bollan kaqqetti uttiis. Ha maayuwa meray karetta, giraacca, zo"i ekkiyanne qoore salo malatiyo meraa.

Issi toho caammay adussanne keehippe lo"iyaagee beettees. Ayyo meraykka boolla baggaara karetta garssa baggay sa'aa yedhdhiyosay qassi bulla gididaage beettees.

Issi arssa geela'iya soofaa giyo oyidiyan ba gediya qaxxada ba huuphiya duge yeddada miiccayidda uttaasu. A maayidi mayyoyikka boottanne dumma meran aalleeqettidaagaa.

Dumma dumma asa bollasinne maayuwassi lo"o peenuwa immiyaa puulatiyo buquray de'ees. Ha buquraa gatee aappunakkonne eriyaako taani shammana koyyas .

Heezzu lee"i uttida godareti de"iyaageeti issoy sinttaara issoy de'ees. Etikka dagamidabadan tangaccidi baggay suure sitti giidi eqqidi miyiyawu xeelliiddi de'oosona.

Keettay asaa naatussi koshshiya baasobaappe issuwa gididi erettees. Hegaa giyogee keetta xalaalaa gidennan de'ishin so giddoonikka koshshiya buquratikka de'ana koshshees.

qeese, xaacceenne ammanuwa aaway issippe shiiqidi asaassi oduwa gattiyo sohuwa oydaa gididi deoosona. hegeekka qassi keehippe wolqaama hanotan de'uwa banqqayees.

Teerida tukkiya ayfiyaa maxxidi issippe shiishshidi issi diran qolidooge xeeliyoode haraba misaatidi keehippe lo"essi qassi melissi caddidi bayzzinkka daro marccuwaa demissees.

Issi bitanee wollaytta wogaa maayuwaa dunguzzaa ba qooriyaan qaachchidi coora asati guyyeera eqqidaashin i sintta baggaara eqqidaagee asaasi aybaa kiittaa odiyaakonne odiidi de'ees.

Addis ababa ambaara asay kawuwaa baasiyaa woykko wogga keemiya go'ettanawu keehi dosoosona gaasoykka he kaamiyan miishshaykka guuta qassikka eesuwaara gattes.

Bekeri qan"iya miyoo keettaa yaagiyaa issi keettaa bolla baggaara kattaa misileenne qassi garssa baggaara zo'onne adil'e ciishsha mala magalashoy duge yedetti uttis.

Woosa keettan woossiiddi de'iya qeera naati oyddiya bolli uttidi ayfiyan kushiya wottidi Godaa yesuus kirsttoosa woossiddi de'iyageeti xeelliyo wode beettoosona.

Tukkiya penttisada jabana bolli xaafaydde de'iya issi kushee beettes. Qassi sintta baggaarakka siiniya oyqqi uttida hara asaa kushee de'iyaagee beettes.

Issi attuma yelaga na'aaranne qassi issi geela'o macca na'eera xoqqa sohuwan kiyidi denddido pootoy beettees. Ha pootuwan attuma na'ay hashiya heezzu meray de'iyo banddiraa oyqqidaagaa gidishin na'iya bootta banddiraa oyqqa uttaasu.

Wodiyaa naagidi gakkiyaa dumma dumma baalaw wolqqay baynna asay aybbakka giigissanaw danddayena gishshaw dumma dumma heeran de'iyaa abbee de'iyo asati maadduwa ekkidi yoosona.

Yeelaga naati wolaytta qonccissiyaa curqqa dulla xeeran kaqqidi a bolla zo"o, adil"eenne karetta meeray deiyo qalaamiyaa tiyidosona. Ha heezzu yelaga naati karetta shurabiya maayidi beettosona.

Yelagaa issi makissuwaan beettidi baalaa bonchchiidi bantta wogaa mayuwaa maayidi duriyoode kase biittee kawo gidida bitanee maayuwaa maayidi eta sinttaan wooxxidi de'ees.

Naa"u shaate mala qururuuso buqurati de'iyaageetu bollan naa"ankka karetta aanugay de'ees. Ushachcha baggaara de'iyaagee haddirssa baggaara de'iyaagee haddirssa baggaara de'iyagaappe yesuwan darees.

Issi maccassiya eqaasu. I hayttan oyddu boottaa meray de'iyo phooliya hayttan wottiyo dundday beettees. Issi luhuwa giddon naa"aa naa"aa woottaasu.

Usuppunaa gidiyaa asati maarara eqqidaagetu gidoppe issi na'iyaa nu biittee itophphiyaappe yelettada hara kare biittaa biittan nu biittee giishshaa a doorettaasu.

qeeri naati issippe shiiqidi kushshe kuwaasiya kaa'iidi de'iyageetuppe issi na'ay guppidi kuwaassiya ba kushiyan sa'aakko duge baqiidi beettees. Ikka karetta suriya gixxi uttiis.

Issi cima bitane mangguwa ayifiya oyiqqidi qophiya wottidi hokkidaagee beettes. Aappe guyye baggaara muuzzeenne sharafay dicci uttidaage qassikka mangguwa hayittay des.

Bootta wogaa maayuwaa maayidi de'iyaa coratti de'iyaa yelaga naati baggay duriyoode baggay qassi etassi kushiyaa baqqiidi de'oosona. Macca naatikka qassi bantta huuphphiyaan zo"o haadiyaa qaciddosona.

Amano keettan kompparansee shiiqidaagan yexxanawu issisaa shiiqida asay woykko koyriya yexxiyaageeti boottaa maayidi asaa sinttan yexxanawu giigiidi diyaageeti shaashshiya qacci uttidosona.

Shemppuwaa maaro shin beni nu biittiyo ayssiyaa kawoy Meles Zeenawi kawotettan de'iyoo wodiyan ha'i wodiyaagaadan olay biittan baa. Gaasoykka hewodiyan panggati biittee bollan hegaadan dari dookona.

Wogga haattay goggiidinne issisaan zeerettidi uttidaage naa"u deriyaappe giduwaan de'ees. Ha haattaappe sintta baggaara keelay keelettidi appe gidduwaara haattay kanttidi googgiidi de'ees.

Issi keettaa asay issippe shiiqqidi eqqiddossona. Aaway, aayiyanne naati ufayttidi miicciidi de'oosona, ayyiyanne issi macca na'iya bantta huuphiya duge zaaridi yedi uttidosona.

Issi ziqqa timirtte xekkan woykko dipilooman anjjettida naati ubbay issippe gididi bantta anjjetido maayyuwaara pootuwaa denddiidi de'iyaageetu qooday aappuna gidanee?

Dunkkaanee tolettidaagaa giddon sintta baggaara huuphiyaappe tohuwaa gakkanawu boottaa maayuwa maayidaageeti daro asay sintta baggaara uttidaageetu sinttan eqqidi hokkidi uttidosona.

Issi ambbaa giddon corabati beettoosona. Hegeetikka asaa dumma dumma kaame qommota shuchchan keexettida hinxxatanne h.h.malatiyabati de'oosona. Asatuppe baggay hemeettoyo wode baggay qassi uttiis.

issi kifiliyaa giddon amarida attumanne macca naati issippe uttidaagetuppe issi na'iyaa eqqa denddada eta dumma dummaban haggaazzuwa immaydda de'awus .

Issi daraphpha malaala hanotan giigissi wottidooga giddon dumma dumma lo"iyaa ciishshati beettoosona. Qassikka eti de'iyo sohoykka shuchchappe giigidaaganne keehippe lo"iyaaga.

ooratta keettaa keexxi wotidoogaa garssan shuchcha keettaa keexxidi akka qassi mitaa mittan sugidi essi uttidoogee mintti essi uttiis. ikka keehi lo'ees.

Lo'iyaa shooqaan mokida gaashiya carshshay beettiyaaga gidishin sintta bagaara qassi badhdhuwaa turay kaqettidinne ayfiyaara herxxexidi adusan adusaan duge wodhdhi uttis.

Uuttaay alay beettees. Ha uuttaassi de'iya meray maataa mala meray de'iyoga, garssa baggay qanxxeti qanxxeti uttiis. Melida gobbaykka deiyagee beettees.

Issi keettaa giddon dumma dumma qommo qummay ka'i uttidaagee beettees. Ha qummaa giddoppe issoy daabuwa giddon suuppan suuppan anccettida ashoti beettoosona.

Issi ammano keettaa ayissiyagee bootta mulxxa qoliya mayidi shuchchan oosettida gimbbiya bollan eqqidi ba kushiya idimmidi yaa simmi xeelliiddi des.

Daro macca naati issippe eqqidi wolaytta wogaa qonccissiya wogaa maayuwa maayidi eqqidossona. Etu giddoppe issiniya adil"e ciishsha meray maayuwa maayada eqqaasu.

Naa'u aawati issippe paraa toggidi biidi diyageeti hagan beetoosona. Etikka paraa bollan uttidi bootaa maayidi qassi koppiyaa wottidi biidi doosona.

Hagee wolaytta dichchaa amuwa qonccissiyagaa gidishin bolla baggaara de'iyagee amaretto machchallan xaafettidaagaa gidishin duge baggaara de'iyagee qassi laatine machchallan xaafettidaagaa.

Ichchashu seeraa naagissiya asati tuttidosona. Eta ubbaa sinttankka haattay hayilanddiyaara uttis. Qassikka wogga deskkee boottaban kametti uttiidaagee naa"ay diyagee beettes.

Issi issi kaameti miraabe giyoo biittappe muuziyaa caani caanidi nu humbbo ambbaara laagidi kantti kanttidi biyoogan daroto he oosuwaa oottoosona.

Wolaytta dungguzaa maayidi bantta kushiyankka wolaytta yettan miishshatuppe issuwa gidiya cachcha zayiya oykkidi maaraara eqqida asay beettees Eti ubbaykka bantta tohuwan bootta caammaa wottidosona

macca naati bollaa tiyettanaassi maadiya naa'ubati tollu giidi eqqidaageeti beettoosona. qassi etawu garssa baggaay keehi zo'onne maata mala gididaageeti beettoosona.

Keettaa keehippe korinttiyaa wolqqaa go"ettidi puulayi wottidoogee daroppe lo"ees. Guyye baggaara magalashoy qassi sintta baggarakka ciishshay sohuwaa keehi puulayi wottiis.

Issi biittaa dichchassi ogee daro maaddiyaa baasobatuppe issuwaa. Cincca kawotettay hachchan eqqidi wonttuwa xeelidi ogiyaa aasidi giigisees. Hagee toohuwaa hemetanchchay goettiyo seramikiyaappe oosettida ogiyaa.

Issi keettaa giddon puulaa miishshaati de'oosona. Uttiyo oydeekka bettees. Ha baggaara ciishshaykka beettees. Sa'aa xeeliyode oyddu miyee zoozzee minxxaafiyan hiixxeettiis.

Nu heeran de'igaa cora yelaga naati tukkiyaa son uyiyoogaappe daro kare biidi tukke keettaa biyoogan daroto kariyaa lammadiichchaageeti karen uyoosona.

issi kuwaassiya citaa kaalettiyaa asati issippe diyaageeti beetoosona. qassi etappe baggati makiinaa giddon diidi asi beetenna hanotan uttidosona shin dichchaa xoonosona.

Issi maata meran, adil"e meraaninne zo'o meran tiyettida keehippe wogga penggee de'ees. Ha penggiyassi soo geliyo sohoy keehippe aahonne lo'iyagaa.

issi bulla sohuwan diya biiree duge xuggunidi karetta malattiyaaba bolli uttiis, a bolikka ciishsha malattiya darobati beetoososna. ikka tana keehi lo'ees.

dozatuppe issuwa geetettiya darkon daroto beettiyaa tukke xaaletettawu maadiyaa dozay des hegekka kehi daro woga xaaletettawuka madiyagee kehippe lo7o sohuwan mokidagee beettees.

Adil"e meda tiyywtti uttida keettaa godappe kare bagga soo geliyo bariyaa achchan heezzu asati eqqidaageeti ubbaykka macca. Etappe issiniya uttaasu.

Nu heeran issi shimaynne bitanee diyaagee keehi gita gita bullukota sikkiyoogan erettes. He bitaneekka keehi lo'o oosota oottiyoogan asa ubbaykka akko yiidi oottissanawu keehi dossees.

Issi dembba giyaa giddon qoodan cora asay dorssaa oyqqidi bayzzidinne shammiidi de'iyaa beetteess. Etappekkq issi aaway naa'u dorssata wodoruwara qachchi oyqqidaagee beetees.

Issi aaway canccare boorata issi shooqan gooyiidi de'ees. I gooyiidi de'iyo biittay xeeliyode karetta kaduwa ba kushiyanne xurqqayiya oyqqidi addussa kaccee de'iyo boorata.

Televizhzhiiniya oduwaa nabbabiyaagee kushiyan biiriyaa oykkidi suufe maayuwaa maayidi oduwaa aattiidi dees. appe guyessan Wolaytta baali heelleliya yexxiya asati qoometidi yexxiidi doosona.

wolaytta danguzaa maayida heezzu asati issippe eqqidi xurumbbaa puniidi deoosona. eti oyqqido xurumbbaa sunttay cachcha zayiyaa geetetteea. ikka keehi deexees.

Toho kuwaasiyaa ka'iyoo dembbaan naa"u citati annaacettanwu dembbaa geliyoode eta kaassiyaa daannati zo"o mera maayuwaa maayidi kaassiyoo dembbaa geliyaageti bettoosona.

Dumma dumma kishe oosuwaan giigida so giddo buqurati issi kifiliya giddon de'iyaageetuppe amaridaageeti mashshaa, tooraa, zazzariyaa, qunuuna, gossiyanne haratikka de'osoona.

Issi gela"o na'iya bari binaana duge zaarada yedaada sintta bagga simmada xeelaydda de'iyaari meray keehippe arissanne akka luulanchcha. Na'ee sunttay oonee?

Daamota deriya xeelliyoode kiyanawu keehi yashshes. Shin kiyi simmin qassi ayiba lo'iyaakkonne ubba dumma dumma heeraatanne ambbata bessiyoogan zannaqqanawu maades.

Donuwaa meecci hulxxuxxissi geeshshidi maaran maaran wottido cora issi mala buquran qoli wottoogee beettes. Hageekka qumatettawu doyissidi maanawu keehi maaddes.

Xekkaara de"iyaa buquraa wottiyo miishshaa bollan dumma dumma wolayittatto wogga pitaleti orddiyan xaafettidaageti kaqetti uttidosona. Etikka asay qooriya biraa bolli wottanaw maaddiyaageeta.

Bootta muqaqe caammaassi miyyiyaninne bolla baggan karettabay beettees. Ha caammay naa'aykka issi mala qachchiyogaara de'iyagaa gididin he qachchiyogaakka meray canccare.

Bantta bollaa meecettiyoonne qassikka bantta payattettassi bolla sohettiyo kifiliyan naa"u macca naati issi mala bootta pooxaa maayidi issippe xeellettiiddi miicciiddi de'oosona.

Nu toophphiya huuphe moconaa ayissiya dotoriya ahmeda abi ba issi kushiya bollawu denttidi karetta kootiyanne suriya mayidi eqqiis. Qassikka a miyyiyan issi mishiriya eqqaasu.

wolaytta dichchaa toho kuwaassiya maadiyaanne kaafiya yaratti issippe shiiqidi sa'an bantta maayuwa shuraabiya maayidi eqqidosona. Etikka issippe qoomettidi maaran beettoosona.

Hagee Toophphiya biittaa giddon de'iyaa dumma dumma heeraatu sinttaa. Baggasay xoqqa, baggasay ziiqqatti ekkees. Ha be'iyo heeray keehin biittaa haattaa quccettappe naagiyo hannottan miittaa tokkidi loyttidi oyqqetiis.

Keehin cora asati issisan issippe eqqidaageeti ubbaykka bootta mayyuwaa maayyidi maarara issi baggi simmidi bantta ammanuwa maaraa pollidi d'oosona .

Taw issi kaalo ishay diyaagee baw so giddon hedhdhiyoo kiitto caamay wuris giidi nu heeran dd'iyaa caama keettaa biyoogan shammi ekkidi yiis.

Macca asaa caammay naa"u tohuwagee sinttawunne guyye simmidaagee macca naati hamettiyo wode gediya menttanahaniyanne suure xeellidi tanggana xaykko ogana haniya caammaa.

Issi bitanee uttidi ba qesiya deskkiyan zemppissidi ba kushiya xaaxi doonan wottidiba kushiyan saatiya qachchidi malaalettiiddi yaa simmidi xeelliddi des.

Waaruwan zeerettida haattaa go'ettidi shooqaa murttisidinne xeelidi de'iyaa issi atumanne issi macca naati de'ossona. Shoqankka wolqqama haattaay zin'i uttidagge beettes.

Kaasabay biron yelaga hayttaara de'iyagee daro aradda biittan mokkidaba gidiyogee erissees. Appe miyyiyan hara puutetakka puutissiyo sohoy giigi uttaagee beeees

Oyddaa gidiyaa keettaa xekkay de'iyoo pooqe de'iyaagee bootta meran tiyettidagee beettees. qassi garssa ogiyaa xaphon sa'an coratti zini'ida shuchchatikka de'oosona.

Heezzu attuma kaymma aawati beettoosona. Ettikka bokissiya sporttiyaa loohissiyaanne anaacettiyabaa milatoosona. Etikka mayido maata mala mera shuraabiyanne, zo'o' qassi adildhdhe ciishsha mala.

Dorssaa maraara kattaa oykkidi naa"u yelaga naati maccayinne attumay miziiddi haa xeelloosona. Etappe guyyessan dirssaynne abkaadoy qassikka muuziyaa hayttay beettees.

Hagee kaamee biyoo ogiyaa kaamee asaa phonqqenna mala asaakka kaamiyaa taran taran attiyaa wodee ehiido maashiniyaa bee'idi de'eettees. A bollankka daro wodoroti de'oosona.

Issi bazzotti ekkiya heeran issi so medoosatu yara gidiya gawara mariya karettiya baydda de'awusu I miyiyan maataynne mittaykka de'iyagee beettees,

ogiya kanttidi biya issi na'ay beetees. appe guye bagaara diya shuchcha keetta dirsaa be, eetees. qassi ikka karettaa maayuwa maayi uttis.

haatta bollan cara asati wolwolluwaa uttidine eqqidi biidi diishin wolwolloy kunddanaanin bagga asati haatta garssan de"oosona. haatta meraykka salo mera malatees.

Naa"u toho kuwaasiya kaa'iya naati beettoosona. Eti kaa'iyo kuwaaseekka meray boottanne karetta meran boroqidaaga. Etappe issoy mayyido mayyoy samaayye Mera.

Toophphiyaa xooqa luxetta keettan woykko yunvurshshiyaan tamaretti bantta timirttiyaa tamaridi anjjettiyo layttaawu bagga gakiiyode "bagga laytta" giyogan bochchoosona. Hageetti yeelaga tamaree naati wolaytta sodo yunvurshshiyan bagga laytta bochchidi beetosona.

Dumma dumma biittan dumma dumma asay kaalliyo ammanotinne ammano keettati de'oosona. Hegeetu giddoppe issuwa gididi ekettiya xoossaa yaa'aa woosa keettaa giyagee de'ees.

Toophphiya banddiray a bollan de'iyo tokki paallay woykko horoophphilee bollaara biidi de'iyagee beettees. A bollan de'iya banddiraa meray maata, adil"e ciishshaanne zo"o.

Biittee sarotettaa naagissiyoogan erettida daro wottaadarati issi jeeran issippe shiiqidi dumma dumma bantta luxido qaata bessidi de'iyaageetippe issoy banddiraa oyqqi uttiis.

Lasttiqe oydee dooretti uttiidaagee qassiikka oroottoy haattaa dagayiyogee mittaa bollan diyagee qassikka qalamiya keettay sa'an diyagenne hokkida na'iyanne uttida na'ay beettoosona.

bootta woraaqatan ubbaappe boolla bagaan hisabiya giya xuufe orddiyan xaafeetidage de^ees. Oyiddantta kiifiliya luuxiyaageetu maaxafa gii simmidi giigisidaageti wanjja koominsta, miitiku taasfayanne agena giizzacha.

Ha misilee qassi keehippe cora keettaa gorddanawunne dooyanawu maaddiya dumma dumma yesoynne qottay de"iyo gaanetinne qulppeti bollan kaqetti uttidoogaa qonccissees

issi bitanee ba kushiyan pooxaa oyqqidi beetees. appe garssa baqaara diya sohuwnkka bootta curqqay beetees. qassi i asaassi xeeliyoode keehi lo'ees.

Ha sohuwaan dumma dumma mittaa ayfeti de'oosona. qassi maatta miizzaa qommuwaappe issuwaa gidiida waadu miizzaay eqqdaagee beettees. Bolla baggara qassi xifaatee de'iyaagee de'ees.

Maayuwaa meeccidi simmiyode, maayidikka simmiyode kulum'ettees. Ha kulum'ettida maayuwaa sitti oottidi maayanawu lo'iyaa hanottan tama houwaara de'iyaa miishshaa kawuyaa giidi xeegettees. Ha boottaa miishshay darotto zammaana maayuwaa sohidi giigissiyo zammaana miishsha maabirattiya wolqqan oottiya miishshaa.

Heezzu lo"iya geela"o macca naati issi mala maayuwa maayidaageeti haa simmidi eqqidaageeti beettoosona. Etappe issinniya giddon baggan eqqidaara zo"o miishshaa yeggiyoo borssaakka oyqqasu.

Issi uuttaara bililintti uttida keettay beettiyode a dirssay qassi qorqoro gidishiin kareen maabiraatiya pawulee eqqi uttidaagaa gidishiin ha pawuliyaappe mabiratee soo geliis.

Wolaytta wogaa durssa ancciiddi doosona. Haraati qassi kaya eqqidi duranawu xeelliidi de'oosona. Durssanchchati issoy issuwara annaacettiiddi de'iyogee beettees. Maccanne attuma gidiyogan waattan duriiddi de'oosona

Issi keehiippe aaho dembbaynne dumma dumma mittanne maataa qommotti keehiipe lo'iyaa hanotan beettes. Biittaa qottaa xeelliyode keehiippe lo'o hanotan di'uwaa teqqiyo oosoy osettidaagee beettees.

Heeraay xoossaa meretta gididi bana miittaan kammidi xeellanawu keehippee lo"ees. Hagee zigaa miittaa gidishin ubbabawukka maaddees. Asa na"ay ba yushuwaa loyttidi oyqqanawu koshshees.

Tunggaan de'iyaa woykko nu biittee itoophphee kiike kawotetteesi uttiyoo soho gidida adisaaba ambbaa aysso keettaa giyaa malatay qpncciyaan asayoo beettana mala kaqetti uttiis.

Heezzu waadu miizzati gaaxaatan eqqi uttidaageeti de'oosona. Hegeetuppe loyttada beettiyara keehippe daro lo"awuus guyye baggaara uuttaynne hara badalay qassikka maata milatiyabay de'ees.

Bootta shebece caammaynne qassi karetta kongo caammay issi salo meray de"iyo hiixxiyo miishshay hiixeti uttidagaa bollan dumma dumma sohuwan uttis.

Nu biitee toophpheesi cora wottanchchati de'oosona he wottanchchatikka dumma dumma biitatun giigettiyaa wottatun daroto xooniyoogan bantta biittee toophphee sunttaa xoqqu oottidi xeegisoosona.

habeshshaa yaagiyaa xifatee diyo pootuwa be'ays. ha pootuwa matan qassi daro lo'iya na'iya beetawusu. shin keehi lo'iya na'a gidukku tana.

A giddon de'iya mattoyiyabappe denddidaaga duuqiyo wode hoomuwaa coopatiya ushshaa oyddu burccukuwa bolli tigi wottidooge issi oyddiya bollan uttidaagee de'ees.

woxaanne maydiyaa be'iyoode beni wode asay kaattaa baburee baynna wode soni kushshiyaan gaaccidi maanawu go"etiyoo miishsha gidaage tawu aybanne dogettena.

Badalay zerettidi dicci gakkidi melidaage beettees. Gidduwan addussa ogee de'iyagaara issi asi ha simmidi yiidi de'iyagee beettees. Ogeekka booxxi uttiis.

Issi canccare kootiya maayidi zo'o koppiyiya huuphiyan wottidi bari mariyo kaalettiya dorssiyo goochchidi eqqiis. Ha bitaniyappe ya baggaara daro asati eqqidaageeta gididi eti aybaa oottiyakkonne erettenna.

Biittaa seeraa naagissiyaa xaacetti issippe issisaa shiiqqidi katamaa mooriyaa buuraa issisan xuuggiyoogaa beessiidi de'oosona. Issi xaacee etappe sinttawu shiiqqidi eqqiis.

Adussa qooriyaan woottida alleequwaassi woykko bana loyttanaasi maadiyaa qooriyaan wottiyoo beleccay sa'an xaaxatti zin"idaagee beettees. A merakka qassi adii"e ciishsha meera gidaagee lo"ees.

Tawu issi kaalo isha diyaagee ooratta caamay giyaa gelidaagaa be'idi so asaa keehippe waayissidi biraa ekkidi giyaa biidi ba koyido caamaa shami ekkidi yiis.

Kaamee bululidi yaanne haa kanttiyoo sohuwaan dabaaban cora korinttiyaa eettiyaa mittati eqqi uttaashin issi qassi xaacetu kaamiyaa gidduwaara adhaydda diyaara beettawus.

Misiliya bollan puulattidi keexettida inxxay keettay beettees Ha keettay gimbbe dirssan direttidaagaa giishin sintta baggaara qassi kaamee gelanaassi giigida ogeekka beettees

Hosppun koddan zayttee kummidi uttiis. ubbaykka adi"le ciishsha mera tuchchati diccettidi, eta bollan kassi boottan yonca giyaa xuufe a bolli dees.

Issi guutta arssa na'iya bootta shuraabiya mayyada yaa simma xeellayidda ba yeleta gallassaa bonchchiyaara beettawusu. Akka oyiqqidoogee "issuwa" yaagiya xuufiya.

Tungga ambbaa aysuwa kifile katamaa yaagiya xuufee wogga pooqiya bollan de'ees. A matan dirssay de'ees. He dirssaappe ha baggan kaamee eqqiis.

Keehippe bee; anawu lo''iyadaro duummaa duummaa mittappenne birattappe giggisido cora keettay de'ees. He keettappekka giduwaara kaammee yanne hanne biyiyaa coray de'ees.

Maaraara keettay de'iyagee beettees. Ha keettatuppe issoy lo"o hanotan Adaama qorqqoruwan keexetti uttidaagee de'ees ha keettan bank keettaa oosuwa doommi uttiis

giyan dumma dumma katta ayfiyaa bayzziyoosan keehi daro gidiyaa atakiltteti de'oosona. etikka leemissuwaw timatimmiya, gumbbo santta. salaaxa, kaarottiyanne bambbariya malatoosona.

issi keettaa giddon diya asaassi keehi daro lo'iya miishshati beetoosona. hegaa xalala gidennan qassi oydeekka keehi bootta malatiyaagee tana keehi lo'ees.

Beni wode aawati soon de'ees giidi oyqqiyo buqurappe issoy beexxiya gidishin asay a go"ettidi daro wolqqama mittaa qanxxidi qerees .

Heezzu yelaga naati bootta issi mala A bollankka mochona booraagoo giyaage xaafettido shuraabiya garssaara mayidaageeti eqqidaageetuppe issoy mittan xaaxettida banddiraa oyqqis.

Dumma dumma meran xaafettida xuufee de'iyagee qonccissiyobay de'ees. Ha taappeellaa bollan de'iyabay tohossa toophiya dalgga manttiya kawotettaa yaagiyagaa qonccissiya xuufe.

Keehippe saluwa simmiddi cuuwatiyaa haattay de'ees. Hegeekka toophphiya giddon Affar giyo biittan de'iyoogadaan yootiyaa salo meraa bollan xafetidda bootta amaaratoo xifatekka beettees.

Issi dembba bollan qoodan cora gidiyaa maccanne attuma gidiyaa miizzari de'oosona. Qassi eta oyqqidi eqqida amaridaa asatikka etappe sintta baggan eqqidoosona.

hariya bolli uttidi biya naati beettoosona. qassi jarkkaanee a bolli uttis. appe garssa baggaara makiinaa goomay des. gido shin i lo'enna.

Tana geluutee yaagiya xifatee hagan beettees. Awu meraykka keehi bootta. gidoppe attin qassi oydeekka qassi keehi bootta malattiyagee hagan de'ees.

Qorqqoro keettay beettees. Maattay de'iyagappe sintta baggara qanxxettida mittay de'ees. Ha mittaa sinttan keexxettidi wuribeena keettaykka beettees. Saloykka deiyagee beettees.

zo'o meray diyo mishshaa bolan issi para malattiya boota meraara diyabay beetees. gidoppe attin i aybba meraa qonccissiyaakko tawu keehi eretenna.

Daro qommo shuqoti dumma dumma sharatun bayzuwawu giigi uttidaageeti de'oosona. Qassikka bolla baggaara shuruwanne bambbariyaa xiilleti issoy issuwaa bollan doorettidi uttis.

Luxanchchati oydiyan uttidi paaciya paacettidi de'iyo wode paacciyagee eqqidi eta xeelliiddi de'ees. Ubba luxanchchatikka biiriyaranne bootta woraqataara oydiya bolli wottidi hokki uttidosona.

Daro asay maccay attumay biittaa bookkiiddi diyageeti hokkidaageeti diyageeti beettoosona. Issinniya qassi ba kushiyan akaafaa oyikkada biittaa kaashayidda diyara beettawusu.

Issi daroppe lo'iya keettaa giddon salo meran giigi uttida dumma dumma cora buqurati de'oosona. Ha buquratussi meraykka salo mera qalamiyan tiyettaagaa xalaala.

Qoodan keehiippe cora gidida maccanne atuma naati garssaara salo mera malattiyanne kushiya kumetta shamiziyanne bollaara qassi tukke malattiya sadariyiya yuuniformmiyaa maayiid bantta awaatunne aayeetuura luxetta keettaan eqqidanne uttidaageeti beettoosona.

Misiliya bolli keehippe puulattidanbe injjetida maayuwa maayidi eqqida ichchashu asati beettiyageeta gidishin etappekka mexi issuwa xalaalay attuma gidishin Ikka keehippe na"atees

Dumma dumma qommo kattay ka"idi giigi uttidaa ubbaa bolli mooqee eqqidaagee haraba aybakka guujjenan ma ma giidi doonaara saasuwaa ehiyoogaa doommiis.

Jooniyaara daro katta qommota issippe issi keetta giddon dooridi wottidoogaa kessi bayzzichana xaykko eessuwan mooretana danddayiyo gishshaw allaale xeelliyo kifile naagetana koshshees.

Issi karetta lo"iyaa shaatiya bolli yeechchaa hiixxidoogaa bollan ashuwa anccidi zo"uwan kattidoogeenne santtaa anccidi kattidooge de'ees. Aappe ya baggaara hara shatiyan qassi pilay de'ees.

Lo"iya quma keettay de"iyaagan cora asay issisan issisan shiiqidi qumaa miiddi de'oosona. Sa"ay gallassashin koorinttiyaa poo"oy ubbasan poo"iiddi de"iyaagee beettees.

Urqqappe kushe hiillan dumma dumma so miishshata medhdhiyoogan erettida asati giigissidoogeeti ha sohuwan beettiyaageeta gidishin etikka keehippe lo"iyaageetanne al"o gatiyaa kessiyaageeta.

Wolaytta dichchaa tohuwaa kaassaa citay hachchi gallasaappe uddufun saate bollan sidaama tukkitiyaara kaa'iyoo kaasaa be'anaw nu wolayttappe daro asay biidi beettees.

Taw issi michchee na'a diyaagee i yeletoosappe issi laytta kumidaagaayyo laytta baalaa bonchchanaayo issi issi keettaa puulayiyaanne aleeqo miishata shammidi so heeraa keehippe puulayida.

Nu biittee wogaa qonccissiya mayuwappe issuwaa gidida bootta meray de'iyonne qooriyanne xeessa heeran worqqa meray de'iyoogaa bayzziyaa keettay daro maayota sikki wottiis.

Toophphiyaa bandiraa miyiyaan esada dumma dumma kawotettaa macaraappe yiida oduwa gattiyaa eqotatuuyoo qonccettaa immaydda de'iya issi karetta mishshiriyaa ba ayfiyankka maxaaxiriyaa wottidaara beettawusu.

Issi bitanee daraphphan eqqidi kiitaa aattiiddi de'iyagee beettees ha izaawukka maayi uttidoogee wolaytta wogaa maayuwa gidiyo wode A sinttan deiyagee wolaytta TV kushiyan oyqqidi haasayiyogaa.

Misiliya bollan inggilizetto wogga machchallan yuutuubiya yaagiya qaalay xaafettidaagee beettees Hageekka yuu yagiyagee karettan xaafettidaagaa giishin tuubi yagiyagee qassi boottan xaafettiis

Hagee Toophphiya banddiraa maata, adil"e ciishshanne zo"o meray de'iyo nne wolaytta oonatettaa qonccissiya dungguzaa maayi uttida issi yelaga na'ay xeelliyo wode beettees.

Seera naagissiyaageeti bantta kushiyan Toophphiya banddiraa oyqqidi eqqiddossona. Etappe sintta baggaara eqqida atummagee ba kushiya ba som'uwa ginan wotti uttiis.

Aayyiya bari na'aa zokkuwan ba'ada eqqidaara beettawusu. Ba'ida aayyiyakka i zokkuwan ba'ettida na'aykka ufayttidi miicciiddi doosona. Eta miichchiya hara asi eta miyyiuan de'iyaba malatees.

Zo"o magalashoy issi keettaa giddon kaqqetti uttiis. Xomppiya po'issiya buquraykka beettees. Kaskkootte heregaappe oosetaagee de'ees. Kaqqettida pootuwaa misilekka ha keettaa giddon beettees.

Issi keehiippe lo'iyaa aaho gadiyan uttay, manggoy, badallay, tukkeenne hara qommo doozzatti shooqqaa maayidaageeti xeelliyode aybba lo'ii? Appe bollaara qassi beettiya deriya bolli de'iyaa doozzatinne yuushshuwan afala malatiya shaaray keehiippe yeemoyees.

Qorqoruwan direttida dirssaa giddon zammaana naa"u zin"iyo arssati de'oosona. Etappe issoy ya baggaara de'iyaagee piraasheenne zemppiyooge de"iyoogaa gidishin ha baggaara diyaagee qassi mela de'ees.

Issi karetta maccaasiya adil"e mera shaashiya qacada duge gakkiya maayuwa maayada ha simmada miiccaydda de'awusu. Akka qassi eqqidosan puuttuwa suqqaydda de'awusu.

Tukkiya ayfee shaayetti uttidaagee samppaa bollan de'ees A bollan siniyara siiniya utissiyogaara de'iyagaa bolli tukkee jabanaara tigettiiddi de'iyagee xeelliyo wode uya uya gees.

Ashuwa anccidi loyitti xiixxoogaa wogga shaatiyan kunttidoogee beettes. A bollankka qawu"e bambbarya anccidi gujjoohee beettes. Qassikka xiixxiiddi yeggiyo maatay beettes.

Xuufee maxxaafaa bollan diyagee" wolayittattuwa luxiyo maxxaafaa oyiddantta kifiliya " yaagiya xuufee de'ees. Qassikka gatee ishatamu bira yaagiya xuufee beettes.

Issi sohuwan asaa naati bantta yelettido gallassa bonchchanaayo koyyikko dumma dumma puulaa miishshata go'ettiyogan heeraa loyittidi bantta yelettido gallassa bonchchoosona.

Heezzu salo mera keehi adussa kaameti maaran gede simmi eqqi uttidosona. Ha kaamettuppe guyye baggaara de'iya naa''u kaameti muri beettiyageetagidiyode sintta baggaara de'iya kaamiyassi guuttasay beettees.

Ixaanay cuwattiyagee, siinee irkkaabootiyan kumidaagee, qassikka zammaananne puulattida oyidetinne eta sinttan sinttan dumma dumma keehi lo'iya deskketi tayyoo beettoosona .

wolaytta dere asay issippe shiiqidi zoretta keettan haasayiidi doisona. gidope attin wolaytta mootaa wogaa zanaqay shiiqido shiiquwa koyoogaadan wurssi kuuyibookkona.

issi biitta tohuwaa kuwassiyaa kassanchchay hoolliya payddissi simmidi uffayssaw bari kushiyaa baqqiidi de'iyaaga sunttay oone? qassi I o citan kaa'i?

Issi shuchchan keexettida keettay A bollaanikka amaaratto doonaaninne paranjjatto doonan xaafettida xuufe mishshaa dagayiyosa gidiyoogaa erissiya xuufe de"iyoo keettaa sinttan daro motoreti eqqidosona.

Issi qorqoro keettaa giddon garssaara issi asi eqqidaagee beettiyode ha asi dumma dummabaata bayziidi dees. Bolla baggaara qassi dumma dumma zambilleti doosona.

Hooteele giddon dumma dumma cora sohuwappe yiya asaassi giigissi wottido oydee boottabaa maayidi asay shemppidi uttanawu giigidi yiya imattaa naagees.

Heezzu attuma asati eqqidosona. Eti heezzaykka maayido maayoy Toophphiya banddiraara de'iya shuraabiya mayidosona. Heezzaykka miicciiddinne ha baggi simmidi xeelliiddi de'oosona.

Wollaytta layttaa laamiyaa woykko yooyoo gifaataa yaagiyoogaa bonchchanawu yiida naati issippe eqqidi pootuwaa denddiidi de'oosona. Eta giddon issoy attuma issinna qassi maccaaro.

Saaxiniyaa bolli de'iyaa timaatimee teeraa wirssi teeri ka"i uttidaagee beettees. Ha timaatimiyaa bayzziyaa bitanee a gatiyaa odiyoode a shammana koyyida asay dees.

Amarida asay issippe gididi tukkiya uyiiddi de"iyogaa misilee malaatees Eta sinttan qumay de"iyoba malatiya issi qumettida masoobee de"iyagaa gidishin eti uttidi keettan ubba ginaarakka bootta magarajay duge micettiis

Issi kushiya gidin tohuwa xugunttaa qanxxiyo buquray de'es. Ha buquraykka barkka issi bootta sohuwan de'ees. A matan aybikka harabi baawa.

Nu heeraa yelaga naati sambbatan sambbata daamoota deriyaa biyoogan keehippe alaxxiyoogaa be'idi nuukka nu lagetuura kiyidi he sohuwa biyoogan keehippe allaxxidi yiida.

Keehippe puulattidi keexettida keettaa giddon qoodan keekippe cora gididanne puulankka keehi xeellanawu lo'iya dumma dumma buqurati wolqqaama po'oowa giddon beettees.

Naa"u guutta issi atummanne issi maacca naati soon sooppaa bollan uttidi maxaafaa dooyidi xeellidi de'oosona. Macca na'iya ashanguluutiya ba oyqaasu.

Issi gela''o na'iyaa bari binaana gidduwaan wotta shaakkada naa''u baggaakka kushiyaan oyqqada duge ziqqi gaada sa'a xeellaydda ha simma uttaasu.

Daro qommo kuttoti issi diran shiiqidi issoy issuwaara dukketi dukketi waassiidinne qassikka sa'an laaliddo kattaa maxi maxidi miidi beettoosona .

Issi aspalttiya bolli ooratta discobere motoriya toggida bicca shuraabiya maayidi karetta suriya gixxidi yiidi dees. Ha aspalttiyan guyeera haahuwaara issi motore yiidi dees.

Ooratta magaraajjay kaqetti uttaagee beettees. Ha magaraajjay waagan keehi al''o gidiyogaa be'inkka erissees. Hidoshin ha magaraajjay son gido kare kaqettaakko eranawu wayssees.

Nu biittan de'iyaa seeraa naagissiyaageeti issippe shiiqettidi yaa'aa yaa'idosona. Hegeekka nu biittaara kayssoy asaa keehippe waayissiyaagaa waatidi oyqqanaakko giyaa huuphphe yohuwaana.

Dumma dumma afalaanne qassi gaabiyaa bayzziyoo keettay beettees. Bolla baggaara de'iyaa afalaa meray zo"oy xeeran de'ees. Appe garssa baaggay qassi xumi uttiis.

Issi bootta kaamee eqqiis. A sinttan de'iya biittay booqqintta malattees. Ha kaamiyaassi goommay karetta meray de'iyoga. Appe guyeera keettaynne bootta oroottoy de'ees.

Kattayinne dumma dumma shuquwa qommoy sharaara eqqidaagee beettes. Qassikka issoy uttidi bayizziiddi des. Haratikka a sinttan naa"u asati yaa simmidi eqqiisona.

Ambba giddon wolqqaama keettay keexettiiddi de'iyo wode dumma dumma maashineti simminttuwappe gimbbiya medhdhidi keexettiiddi de'iyogaanne hagee keexetti wuriyo wode wolqqaama keetta gidanawu danddayees.

Nu asay maayuwa sikanaayo go'ettiyo maayuwa sikkiyo miishshaa woykko makkiinaa geetettees. qassi ikka birataappe merettidi giyan bayzzettes miishshay diikko hagaa shammitte.

Sa'an micetti uttida qeri qeri zal"iyaa giddon qaaree tuummoy hara hara shaammanwu koyyida asay biiko deemmana danddayiyoo miishshati miccettidi de'oosona.

Issi aara aarada peleqqeeqida macca na'iya bari mentershaa zo"o qalamiyan tiyada ba kushiyan qanxxetti uttida timaatimiya oyqada ufaytta miiccayda beettawusu.

Naa"u attuma asati eqqidosona. Sintta baggaara de'iyagee ba kushiyan forkkaa oyqqiis, a miyiyan de'iyagee ba kushiya guyye zaaridi eqqiis, birataykka de'ees.

Biittay de'ees, issi shooqaa giddon dumma dumma qommo sharafay de'ees. Hinxxa keettay de'ees. Addussa shonkkooroy de'ees, mitaykka beettees. Uuttaynne santtaykka de'ees.

Ha bittan de'iiddi keehi malaliyanne lo'o oossuwa oottidi kanttida asati ay gidinkka eti oottido oossoy haassayettenanne odetenan attenage erretidaba gidiko ayssi de'uwan de'iya assay lo'obaa oottene?

Issi aaway bari naa''u naata ushachcharanne haddirssaara bari bollan zemppissidi eqqi uttiis. Ha naata naa''aa gujjin heezzaykka Wolaytta Wogaa maayyuwa dungguzzaa maayi uttidosona

Nu biittaa ayssiyaagee kase wode kessido awaajuwaa maaran oge doonaa loyttiyoo oosuwaa oottanawu doommiddo oosoy issi issi asaa keettaa dentti aggiis.

Issi baaneriyan dumma dumma qottaninne meran xaafettida xufetidi de'iyaageeta gidishin qommora de'iyaa zo'o xuufee ubbappe wogaanne zo'uwan xaafettidaagaa gidishin harati ubbaykka appe guuxxoosona.

Cora buuxa keettay maaraara keehippe puulattida sohuwan de'iyagaappe sintta baggaara xeelliyo wode issi bootta shuraabiya maayidi karetta suriya gixxida bitanee beettees.

Keehippe cora mitta ayfetanne qassi daro lo"o hanotan issoy issuwaara dooreti oottidaageppe giddo baggaara soo geliyo aahuwan dooyyeti uttida pengge de'ees.

Naa"u wolaytta buuxa keettati issoy issuwappe guuttaa haakkidi beettoosona. Eta guyessan naa"u deree guummiyan kamettidi haahuwan beettees. Emeressaara guutta uuttati de'oosona.

Asi medhdhido akkeeka xeelliyaaga keehippe xoqqa kahay de'ees getettidi qopittiyaa woykko "deepseek" getettiyaa oorata maashine de'iyaaga issi baggaara qassi carkkuwa bollan qohoy gakkiis.

Issi suuqe gidoon dumma dumma bayzziyobaati de'iyaageetti beettiyode issi adussa maayo mala carqqee killippe duge simmidi kaqetti uttiis. Qeeri uttiyo lastiqe oydettikka de'"oosona.

Shomkkooruwan daro qommoy des. Issi zo'uwa suutta kuliya malatiyagee, guuttaa bullatto ekkiyaageenne unbakka adil'e ciishsha malatiyagee des. Etikka bantta meraadan mal'iuwaakka dummates.

Uuttay tokerti uttiidaagee suuppay biron hayittaa kessiyageenne qassikka qiibaa purggidaagaa gididi woozzibeennaagee naa"ay beettes. Aappe guyye baggaara dirssay he uuttay qohettennaadan naagiyagee beettes.

issi bitanee daro xuufeti diyo woraqataa bolli ba naa''u kushshiya denttidi des. qassi a matankka daro xuufetti beetiyageeti nabbabanawu maadoososna.

Ma"iddote dumma dumma injje hanota giigida qayye ashuwaa bayzziyo uteele keettaa giddon daro asati citan citan uttidi miidinne uyyidi beettoosona.

Asaa naati bantta qumaa dumma dumma doozatuppe giigissidi moosona. Ha sohuwan diya zo'o xaphoy lee'issidi anccidi doyissidi miyoode keehippe lo'es.

Keehi lo"oiyaa sohuwaan uttanawu giigi uttida isponjjiyaappe oosettida oydiyaa be'idi de'ettees. qassi ha oydee biraakka shammana koyikko giyaan daruwaa ekkees.

Ha nu be'iidi de'iyoo saatiyaa qooday heezzu saatenne tammanne oyddu daqiiqa yaagiyaagaa be'iidi de'oos. ikka qassi meran bootta gidaagee xeelliyoode keehippe lo"ees.

Gooshshanchchay naa"u issi mala boorata waaxidi gooyidi de'iyaagee goshshaa giddon de'ees. boot=ratu kacee qassi keehi daro gidaage akeekenan qayccikko asaa dechchees.

Hagee koosomotikisiya gidiyo wode cora koosomootikisee de'iyagee beettiyo wode eta meraykka naa"u qommo gidiogeenne I kka tiyettiyo wode keehippe sawiyagaaa gidiyogee qoncce.

Wolaytta wogga yettanchatuppe issoy artisttiya Cafaaqo Alamaayoy Dungguzaa Maayuwaa Maayidi Huuphphiyankka qophiyaa woottidi beettes. Appe guyye baggaara zo"onne bootta meran xaafettida xuufe beetteed

issi bulla qarxxaappe oosettida bulla meray diyo miishshay ha sohuwan des. hegee darotoo asay be'anawu biidi hombbociyo heeratun asaassi upayisaa gujees.

oyddu asati issippe eqqidi bantta kushiya bantta poopuwa boli wottidi eqqidosona. Etappe naa"ati maayidooge karetta qassi naa''atuugee bootta maayo malattees.

Wolayttan darotoo miishshaara de'iyaa asay biidi miyiyoonne uyiyoo sohuwaa getettiyaagee lewiyaa rezorttiyaa getettiyaa kaatta keettay wolayttan de'ees. He sohoykka xeelliyoode keehi puulatti uttiis.

Dumma dumma huuphphiya meeccanawu maccaasay go'ettiyo maata mala mera buqqurun kummidi bulla baara tuccetti uttidagee beettees. A miyiyan qassi maaraara uttidi dumma duumma shittuwa qomotti beettoosona.

Amarida attumanne macca naati ogiyaa doonan uttidi issi na'iyaa ha baggaara uttidaara shaashshaa shaaya shaayada bayzziyaara miyiyyan de'iyaa na'aara haasayaydda beetawusu.

Naa"u kaaciyaara kombbe miizati issoy karetta gidiyoode issoy qassi bootta gidaageti qambbaraa giddon eqqi waaxettidi goshshan adussa yafaraa yafariidi de"oosona.

Kuttuwa ayifiyadan zo'idanne hoommotiya tukkee bootta siiniyan tigiiddi diyogee de'ees. Qassikka zo'uwan shaayettida tukkeekka siiniya wottiyogaa bollaaninne a matan diyagee beettes.

hagan gondare yunbburshshiyaa malattiya banddiray amaaarattuwan beetees. ha malaataassi meray maata malatees. qassi issi boottaykka a matan beetees. qassi ikka lo'ees.

issi bootta makiinaa giddon bolan xaafetti uttida toophiya erayil wayis yaagiya xifatee beetees. ha makiinay awu biyakko tawu aynne eretenna.

cora asay issippe diyageetii sa'an uttidosona. gidoppe attin eti karetta maayuwa maayidi doosona. eti ubaykka caamaa wotti uttidosona shin maaran uttidosona.

Daro puulattidi keexettida keettaa geliyo sohoy woyikko penggee hereha xalaala gidishi ha heregay issibay wodhdhikko meqqanawu dandayiyo gishshawu naagettana besses.

Cora puulattida shuchchan keexettida keettay beettes. Ha keettayikka bulla meran puulatti uttis. A qorqqoroyikka zo'o mera qalamiya tiyidoogee keehi lo'es.

Issi issi baalatun woykko dumma gallassatun macca naati bantta huuphphiyaa keehippe puulayi ekkinnekka banttaw bantta loggetuura harasaa allaxxanawu bi agoosona.

Kassee wolaytta soddo zooniyaa kaallettiyaa manttaa pola sameli beettees. Ikka ba kushiyan cenggurssa xoqqisiya miishshaa oyqqidi sinttaraakka botta woraqqattaa wotidi kiittaa attiyddi beettees.

Issi keehiippe aaho gidida dembba kataman qoodidid wurssanawu yashshiya qeeri issi mala kaamiyaa meraykka garssaara adildhdhe ciishsha bolla bagaara qassi mata malattiyara kumaasu.

Issi heeran shiiqida cora yelaganne gastta asati ubbay issippe shiiqidi aybbako sintta baggaara de'iyaaga xeellidi ubbaykka issippe eqqidoosona. Shin eri qoodan aappune?

Issi nooran tiyettida qorqqoro keettay beettes. Ha keettaa sinttan cora asati zagon baggaara eqqidosona. Ha keettayikka daamot woyide woradaa polise ayiso keettaa.

Issi geluwaa nne ekuwaa makissuwaa siraataa poolidi de'iyaa naa"u naati bantta sinttan geeshsha maxaafaa doyoogan na'iyaa qassi ba sinttan shaamaa eettayda dawus.

Zo"uwan lo"idi shaayettida tukkiya tamappe kessosaara cuwaxxiyaagaa issi qururuusa zo"o mittaappe oosettida miishshan kaashi kaashidi zaariiddi de"iyaa kushiya bessiiddi de'ees.

Issi haytta pississa mittiya hara mittatuppe gaxi kiyada beettawusu. he mitteppe guyessan ciggetida hara mittatinne, sa"an diyaa maatay melanawu biidi dees

Asa nu heeraara badheesay wodhdhiyo sohuwaara katta zeriyoogapekka kasetidi baaso oosuwa oottiyoogan di''uwaasi ogiya kessiyoogan maadetidi oottiyo oosoy keehippe lo'es.

Issi keehiippe aaho delphephaa shaafaappe issi zo'o baara haattaa duuqqaydda de'iya mishshiriyanne, gaxxaan qassi issi karetta, naa'u boottaanne issi zo'o jarkkaaneta caanidi eqqida hareenne a matan oyqqid eqqida qeeri na'ay beettoosona.

sa'aa bolli karetta oydde malattiya meray diyoobay diyaagaa matan qassi issi bulla meray diyo miishshay beetees. hegaa xalaala giddenan harabaykka des.

Taani ini gala nuso aayeera giyaa biyoo wodiyan giyan keehippe puulattida so miishshay de'iyaagaa be'ada keehippe ufayttada shammada soo ekkada yaasu.

Manttaa pola sammeeli oyidiyan uttidi manaaxxiriya ba ayifiyan wottidi garssa baggaara shamiziya mayyidi bolla baggaara qassi kootiya gujjidi uttidaagee haa xeelles.

Ini galla taani giyaa biyoo wodiyan ayfiyan xeelanaw puulattidi keehippe lo'iyaanne qassikka tohuwan yedhdhanaw injjetiyaa caamay de'iyaaga be'ada shamma ekkada yaas.

caamaa qommotuppe issuwa gididda shebexee beetees. ha shebexee qassi gediyassi keehi lo'ees. ha shebexxiya shammanwu darotoo asau giyaa bes. tawukka de'ees.

Ispponjjee malatiya dumma dumma meray de'iyo lasttiqqee xaaxxeti uttiis, a miyiyan heezzu dumma dumma tuchchay de'iyo buqurati beettoosona. Ha baggaarakka haray de'ees.

Issi puulayido sohoy beettes. Upuupay maaraara kaqettidaagee adil'ee ciishshanne zo'o qassikka bootta meran giigidaagee beettes. Aappe guyyeera qassi shuchchan direttida dirssayikka beettes.

iskeechi maxaafaa giya xifatee issi dumma dumma ciishshati diyo dawutaraa boli hagan kaqettidi beetoososna. a bolikka qassi dare biratatti doosona.

Masettida shuchchappe giiggida sobuwan keehippe daro maatyuwa ubba issippe ehidi issi diran qolli wottidooge de'iyaaga iray bukkiyaakko eti waattidi soo ekkanaw de'iyoonashsha?

Issi dembaan lambbaanne biniziliya bayzziyo madeyaay beettiyaagaa gidishiin keehiippe xoqqu giid bettiya keetta malabaynne qassi ha eqotaa suntta qonccissiya sunttaykka dees.

Dumma dumma asati puulattida yanxxilaa oyikki eqqidaageeti beettoosona. Xade baggaara qassi "keterana ximqqataa amerikaa ogetun" yaagiya xuufee amaara qaalan xaafettidaagee beettes.

Keehippe daro asay wolaytta woga maayuwa maayidi issi sohuwaa shiiqi uttis. Eeta giddonkka cora asay olaa miishshaa oyqqidi daroy qassi eeqqiis.

Umaa haatta diyagayyo aahotetayi keehippe daro gidishi iraay bukkiyo wode qassi hegaappekka daruwa aakkidi ba yuushuwan diya deriya mitti agges.

pala lo"iya na'iya arssa gididaara hagan eqaasu. shin gidikkokka a bana boottaa tiyaydda dawusu. ippe guyye baggay qassi keehi bootta.

Naa"u wolaytta wogaa qonccissiya keettaa karen attuma asatinne macca asati issippe shiiqidi eqqidosona. Eta giddoppe issiniya zo"o maayuwa maayada eqaasu.

luxanchchati luxanawu maaddiya dumma dumma maxaafati issi sohuwaan dooreti uttidaageeti xeeliyo wode keehippe lo''iyaane luxanchchatussikka keehippe go''a immiyaageeta gidiyoogee erettees.

Wolaytta maayuwaara gattidi haraattu wogaa maayyuwaa walakidi sikkisiyode maayanwu keehin puulattees. Hagee attumaa asay maayyanawu sikettida maayyuwaa gidishin hara giigagekka beettees.

Buddeenay tigetti dooretti uttidaagee beettes. Buddeenaa bashe naa"ay qassikka bashiyan wottidi inddayinne tamaa eettiiddi diyagenne uukkiya mishiriya bukeeessuwa oyikka uttidaara beettawusu.

Issi dembban de'iyaa haattappe ha baggaara issi aaho dere de'ees. Gidoshin ha dembba sohoy keehippe bazzoti uttidaaganne lo"o carkkoy deenaagaa.

Nuson ini galla xomppee xayiyoorinkka taani ta silkkiyaa xomppada go'ettaydda diishin ta kushiyaappe kessi ekkinekka sa'an wodhdhidi mooretidaagaa nuheeran diyaa silkkiyaa giisiyoo keettaa efaada giigissada yas.

Issi buuxa keettay aaho shooqaa giddon de'ees. Ha keettaa heeran qassi dumma dumma meray de'iyo dorssatinne cora qommo mittati de'oosona. Dorssati shooqan de'iya maataa miiddii de'oosona.

Wodee laamettin laametti yiyoode asayikka dumma dumma buqurati oottiyoogaa eri eri bes. Beni biitta bookkidi coociya. kessettea shin ha'i qassi bookkenan eettanawu dandayettes.

issi ordde bitanee uttidaagee karetta koottiya maayidi uttiis. he sohuwankka diya asati be'anawu lo'iya oydee beetees. gidikkokka meray keehi bootta.

So giddon uttiyo mittaappe giigida oydee de'iyaga bolla baggan qoodaan naa"u zo"o meran kammettida qantta espponjjetun kametti uttiis. So gddoy maata mala mera.

Mattoyiyaa ushshaa qommo gidida xajjiyaa yaagiyoo ushshay birilliyaa bolli tigetti uttaagee maaraara uttiis. Qassi a meraykka adil"e ciishsha mera gidaagee xeelliyode lo"ees.

Asay bari keettaa ayssanawunne ba de'uwan miidi uyidinne maayidi gixxidi de'anawu ay oosuwakka woykko daro oosuwa oottidi banttana ayssanawu danddayoosina.

Wogga adussa ogiya kanttidi kattaa caanidi biya bootta meraara de'iyanne meezetido qaalan goosha kaamia geetettiyagee haa yiyagaa sinttan naa"u asati ekkidosona.

Asay uttiyo karatta oydeenne appe sintta baggaara xaraphpheezzay, xaraphpheeza bollan komppiiterenne tukkiyaa uyiyoo siinee dees. oydiyaa guyessan eqqo saaxineenne guutta haakkidi soofa oydee beettees.

Ta atto giite yaagiya huuphe yohuwan giigissidi xaafido issi maxaafay de'iyaaga bolla issi bitanee duge ziqqi giidi maarota oychchees .

Giyaan asay meran zo"o phuuphuliyaa shamiidinne bayziidi de'iyoo sohuwaan macca asaykka attuma asay he sohuwaan eqqidaageti beettoosona. issi macca na'iyaaka uttaasu.

Keehippe xiikettiidi modhdhida booraay ziimettaykka ashoy daroogaappe denddaagan kundanaaniyaagee hegaa bollaan a meraykka bulla gidaagee daroppe loytti wottiis. Hagaa malaa miizzay waayettidi hemeettees.

Wodee ehido buquray beettes. Hegeekka beni asay gedee deshettikko gatimaa oyikkesishin kiranchchiya yaagiyoge asay issi gedee qohettikko guufeti hemettanawu maaddes.

Wolaytta sooddon issi quma keettay diyaagee hara quma keettaappe dumma hanotan merettidaagee he keettaa loyttidi puulayi uttis. Ha yaanidaagaakka daro asay go'ettes.

Guyye baggay kalo giddiddo kaamiya bollan cora asati beettoosona. Kaamiya meray zo"onne bootta, kaamiyassi guyessara eqqida asati heezzaykka pude xeelloosona.

Puulati uttida keettaa giddon irxxa maatay hiixxetti uttidaagan gede karetta uttiyossay qassi bootta gidido wonbbaray de'ees. So giddo ginaan telebbizhiineekka beettees.

Wogga ogiyaa doonan aahonne dooya dirssaa geliyo penggee de"iyaagaassi haddirssa baggaara penggiya sanqaa matan naa"u issi mala maayuwa maayida naagiyaageeti de'oosona.

beni wode gidikko asay ha doozaa gadiyaa gaxaa dirana xalaalawu go''eettees shin ha'i zammana wodiyaan qassi dumma dumma go''a immees.

Zo"o kaamee eqidaaga bolli issi salo mala meray de'iyo biratay pude kaqqetti uttiis. Ha kaameessi garssa goommay karetta goommaassi giddoy bootta.

Ogiya doonan muuzee, manggoy, abokkaadoy dumma dumma miyo mittay bayzettees. Muuzee gaariya bollan micettidi, appe ya baggaara qassi habaabeekka de'ees.

Hagee misiliya bolli beettiyagee kare eqotaappe yiidi kaafiya asa milatees. Cora naati shiiqidi ha izaawuppe kaafiya koyyiiddi de'iyogaadan misilee qonccissees.

Maata mala sohuwan dumma dumma qommo cora uppuppati pugettidi issippe qasheti uttiddossona. Guyeera mitaa bonchchoykka bettees, bootta xuufeekka ha sohuwan beettees.

Haddirssa baggaaranne ushachcha baggaara asay uuttiyoosay giduwan qassi yaa haa simerettiyo dembbasay de"iyoo shayye keettay de"iyaagan baaggay shayiya uyes baggay qassi telebizhzhiiniya be'ees.